Ndhibona omughemba omughemba guno guli mulangi emyufu era nga gukali ku kikolo, omughemba guno mukalu era gwatuka okukungulibwa okuva mu nhimiro. Omughemba guno gwakubibwa ekifananhi mumbali mwagwo.

Bano baana, abaana bano betiise ebidhomolo era nga balaga nti bava kunsulo kunhanha maadhi bali tambula mu luguudho eranga balaga nti bali kunhinanhina, olusozi. bambaire engoye dha ndaghulo, ghabula engoye dhino nga nhaga. Oghundi avaire, dhino dhaali oti ndheru aye olwokuba ti dozebwa bukalamu, dhakyusa erangi. Ayenga buli omu yetwise edhomolo ky'amaadhi ku mutwe.

Dhino nsudhe era nga dhipooye mu ku, dhili ghale dhili kulya bintu byedho ere egemye kaloti, ere egemye oba mapera. Dhili biize dhili kulya dhityaime mwisubi, ensudhe dhino ndhirugavu dhona dhona.

Enho yekaalu eri langa nga eri kuserekebwa, bamala ogisereka ku luuyi olundhi, aye nga ghanho abantu ghe baigirira ghalabali kusereka. Eriku amabaati ga bulu, kwabaku elangi ya emyufumyufu yabaayo eya kitakataka eraga nga eri kuzimbibwa abasaadha babanho bali ku sereka ghangulu enho.

Ndhi bona embuzi eri kulya eisubi gyebasibye enho. Embuzi enho nkazi erimu ebibala bibiri, ebirugavu...ekirugavu nh'ekyeru.

Guno mukono gwamuntu kumbali kuno kwebatera okubba akapiso kapoliyo ghaligho etatu eyakadhuyu kumukono gwono. Avaire akafulano akeru yamala yavala kyepe munkoto endheru yeru, omuntu ono alyoti se muzungu kuba omukonogwe mweru omubirigwe gwona gwona mweru ate alyoti atyaime mummotoka.

Aa ndibona akantu akalukibwa nga kalinga kaibo ayenga kalyoti lugali mulimu elanji ederuyeru, emyufu, endhilugavu, eda kitakataka nhedha kilagala. Bakakola bulungi bakasonha bulungi

Dhinho nte era nga bali ku dhaaya, ente dhino dhirina amayiga amaghanvu, eno eyindhi amayiga gegema, dhire edhindhi mandhavu bwandhavu. Ente nga edhisinga dhiri mu langi ya kitakataka eno erimu eyamayiga agegema, erimu langi endheruyeru nebibalabala erimu ebibalabala ebyeruyeru ne bya kitakataka.